Vana vane mazera madoko anokwiratira pamakumi mashanu vava kuendawo kuzvikora kunofunda kuzvikora kwavo iyoyoyo. Vanofundiswe kuite mitambo yakasiyana siyana, vanofundazve kuita zvilandero zvechiyungu, vanofundazve kubhuya mazina avo.

Vana vanemakore mashanu zveidzika pashi, vakuendawo kuzvikora kwavanofunda iyoyo. Vana vanofundiswe neutsanana wekugeze nyara vasati varya nekugeza nyara vabva kuchimbuzi nezvilandero zvechiyungu.

Vana vanofundo uepasi mifundo yepashi vaakufunda yakasiyana-siyana uyezvee kuzvikora zvinogona kua vaakufundire mumbatso dzakanasirwa zvakanaka vakuisawo semende dzemazuwa ano.

Hurumende yedu inoti mwana weshe asisire kuenda kuzvikora zvepashi akuna mwana anotenderwa kugara kanyi imweni njira yavanozviita ndeye kuisa mwana munonzi mubeam mavanobhadharirwa mare kuti vafunde.

Zvikora zvepashi zvakufundise vasikana neana akomamana mifundo yakasiyana siyana. Hurumende yakuake mbatso dzakanaka dzekuti ana afundiremwo nekuise pekugara pavanofunda vakagara avachafundi vakagara pashi pautsvakwe pekuti ana afunde vakagara.

Kufundo yepashi pashi vana vanofunde mifundo yakasiyana. Pachikora apapo vana vanoende kumbatso dzinenge dzinemabhuku ekuerenga veindoerenga nekutsvaka zvimweni vari vega. Mufundisi uripo pakuvadetsera vechikufunda kudaroko.

Mwana weshe wakasisire kuti aende kundofunda Chikora kunyanya nyanya zvepashi, hurumende iri kudetsera vana vanonga vasina mare nekuvaisa muBhimu kuti vana veshe vahanire funde.

Zvikora zvepashi vana vanofunda mifundo yakasiyana. Vanoitewo mutambo inoitwa inosanganise kurumba, kuemba nekukaba bhora zvavanosvika veizoitawo pafundo yepakati. Vanoramba vachizviita kusvike pafundo yepadera-de...

Zvepashi zvinofundise ana sikana neakomana kuti azoitawo mabasa akasiyana vanofundiswa ngevafundisi vawo vafundisi vawo vanovadetsera kuti vafunde vari vega vamweni vana vapedze zvikora vanogarirawo kuzoita vafundisi veifundisawo vana zvavaiita kuchikora.

Zvikora zvepashi zvedu munyika yedu zvinofundise vana ngenjira dzakasiyana vana vanofunde mitambo yekurumba varikuzvikora kugwinyisa mwiri uye amweni ana anokone kuzotorarama ngekurumbako veiite mitambo....

Ana anofunde pazvikora zvepakati vakufunda mifundo yakawanda vakufunda kudzidzira kuningira zvinoningirwa vachifunda kuona vari vega vachiita vari vega mufundisi unofundisa kungoningira kuti vakona here.

Zvikora zvepashi zvinopandidza kuti zviri kufundisa ana ngenjira yakanaka vana vanofunda muzvikora mwona imwomwo veipuwa zvakanaka zvekushinga ndizvo vana vanopuwa kuzvitoro Zvekuti zvagara veifunda nemabhuku ekuti vakwanise kuerenga.

Kuzvikora zviri pashi vana vanofunda mifundo yakawanda inoenderana nawo. Vana vasikana nevana vakomana anofunda aripamwepo, eibetserwa ngevafundisi vavo.

Zvikora zve pashi zviri ku wandudzwa nge hurumende mwana wega wega wane mukana wekuti ayende ku chikora nyangwe asina mari hurumende iri kudetsera vana vakadaro ngeku vaise mu chirongwa chinonzi bhimu mavano funda vana vaku funda mundau dzakanaka zvikora zvechi nasirwa zvakanaka.

Fundo yepazvikora zvepashi inodetsera vana kufunda fundo yakasiyana siyana variyo kuchikora vanoita fundo yakadai ngekurumba yakadai ngekukaba bhora nekuenda kwemene veiita makwikwi vanofunda mabhuku yoyo veifunda mabhuku awo zvinodetsera.

Zvikora zvefundo yepashi vakusundisa ma zvifundo zvakasiyana vana vakufundiswe mabasa ekuita vari kona iyoyo kuzvikora zvefundo yepashi azovadetsera mundaramo yavo anovaiwona anoita kuti vazova nendaramo yakanaka.

Zvikora zvinofundwa fundo yepashi vana vanofundiswe kuite mabasa akasiyana-siyana. Vana vanofundiswe kuchengeta ntaraunda kuti inochengetedzwa sei. Vachifundiswawo kungwarira chikora nekusimawo mimbuti nemaruwa.

Mwana weshe unokurudzirwa kuti aende kondofunda mifundo yezvikora zvepashi hurumende inodetsera vanenge vatama mari yekuvaisa mumabadhla ana bhimu kuti vana veshe ave akafunda mifundo yepa.

Zvikora zvepashi zvinofundise vana mufundo yakasiyana imweni mufundo yavanofunda ngeyekuite zvibalo kukona kuwedzera nekubvisa vachifunda zvibalo.

Zvikora zvepashi zvinofundisa ana mifundo yakasiyana imweni unoita kuti vana vafunde vari Vega vachizviitira vari Vega vachitsvaka tsvakurudzo vari vega vozodetserwa havo ngevafundisi vavo asi tsvakurudzo vanenge vaita vega vafundisi varipo kuzovadetsera.

Mazuwa anaa zvikora zvepakati nezvikora zvepadera vaakufunda ngenjira yakasiyana. Vaakufunda vari mumbhatso dzekufundira dzakanaka, nembhatso dzemabhuku ekuerenga avanoenda veindotore mabhuku veierenga vari vega.

Fundo yepadera -dera haichaiti zvekufunda mabhuku ega vana variyo iyoyo vakufundiswavo mabasa emaoko. Kuita mabasa emaoko ano anozoita kuti vapedza kufunda zvinovabetsera mundaramo yavo. Havachaendi kotsveke mushando kana kubude kubanze kwenyika kotsvake mishando vanenge vakutozviitira mishando yavo.

Zvikora zvepakati nezvikora zvepadera zvinofundisa vana kuita mishando kuita mabasa. Akasiyana varipo pachikorapo kuita mabasa emaoko vazopedza vanozozvishandira vari Vega veishanda matuluzi amweni neanoshandiswa

Zvikora zvinopa fundo yepakati nefundo yepadera zvaakukwanisa kufundise vana mabasa enyara uyezve mbatso dzavanofundira maakuiswe pekufundira pakanaka pakajeka.

Zvikora zvefundo yepasi nefundo yepadera-dera zvakufundisa ana mabasa akasiyana -siyana. Vana vakufunda mabasa emaoko anovadetsera pavanenge vakurarama munyika kuti ndaramo yavo iite zvakanaka, ndombi dzakufundawo mabasa akadaro.

Vana veshe vanofunde kuzvikora zvepakati nepadera ,vanoite mufundo yakasiyana-siyana. Imweni mufundo inosanganisira kubika. Variyo iyoyo vanofundiswe kubika chikhafu, chekare nechekudhaya nechazvinezvi.

Zvikora zvepa dera nepashi zvine mufundo yakawanda yazvinopa vana vana vano funda kunyangwe kuningira vei shandisa muchini dzema zuva ano veitoona zviro zviri kure zvakaita kungete nge mbuka kana vashanyira kunoona mbuka.

Zvikora zvepadera dera nezvepakati zvaakufundise ana kuite mabasa emaoko. Vana vanofunda vari vega veiita zvavanoitazvo veiona zvavanenge veiita matsvakurudzo veishandisa michina kuzvikorazvo izvozvo.

Zvikora zvepakati nezvepadera maakufundwa mifundo yakasiyana, vana vaakufunde kuite mipikicha yavanotora veizoishandisa vachiwane mari ndiyona vaakukona kutobudise muntu nehope yake zvaari.

Zvefundo yepakati nefundo yepadera zvakufunda mifundo yakawanda nenjira inozobetsera mwana kuti apedze chikora ochiite mushando ega vanofundiswa zvakawanda nemishando yekuita varipachikora pona apapo mabasa emaoko vanomafundiswa.

Vanakomana nevanasikana vanodzidze pazvikora zvedera dera nezvepakati vakufunda mifundo yakasiyana, imweni mifundo yavanofunda ndeyekuti vazoite basa renyara vechizvidetsera ndaramo yavo.

Zvikora zvepakati nezvikora zvepadera zvakupa imweni mifundo inosanganisire kubika. Pazvikora zvepakati vana vanotofundiswa kubika veizonyorawo zamanisheni rona iroro rekubika. Kuzvikoro zvedera vanofundiswa zvakare kubika kwona ikoko kuti vazopedzisira vobika muma hotera.

Zvikora zvinofundisa fundo nepakati neyepadera zvava kuvafundisawo ana mabasa enyara amweni anosanganisira kuaka zvichibve pazvikora zvepakati kuzvike zvepadera zvinozovadetsera upenyu hwavo vapedza chikora.

Fundo yepashi nefundo yepadera dera ana akudzidziswa zviro zvakasiyana siyana zvinosanganisira kurima, kupfuya zvipfuyo nekuemba kwemene vakufundiswa kuemba vozopedzisira vakuita vaembi vakuru.

Zvikora zvepa dera zvino fundisa vana ne zvifundo zvaka siyana vana vano funde zvifundo zvaka ite ana dhokodheya ne zvimweni zveku fundire mabasa ava nozoita vapedza chikora ava chagari pamuzi veiti tino tsvake mabasa vondo tsvake mabasa.

Zvikora zvepakati nezvikora zvepadera zvaakupera nazvifundo zvakasiyana zvimweni zvakhona zvinosanganise kufuya mwombe zvifuyo kuita kurima nezvimweni zvekuti vazoshanda vari vega vachizvibetsera mabasa enyara .

Zvikora zvemifundo yepakati zvinofundise ana kuti azoite mishando yakasiyana. Vana vari pazvikora zvemifundo yepakati vaakutofundawo zvekuti vanyambopedza chikora kuti akorere kuenderere nechikora unokwanisa kuite mishando inoite kuti ararame.

Zvikora zvefundo yepadera zvinofundisa ana kuite mabasa akasiyana siyana kuti vari iyoyo kuita kuti vabveyo iyoyo vanokwanisa kuzozviitira mishando yavo inoita kuti vave nendaramo yakanaka vasingazoneseki kuti voitei zvatakapedza chikora mishando vanenge vaanayo.

Fundo yedera yepakati yakanaka maningi inobetsera vantu kuti vazoite mabasa ekuzviraramira vapedza chikora chavo. Imweni kuzvikorazvo vakufundiswe kuchovha motikari atopedza votototsvake mushando otochovha motikari vachipiva zvitambi.

Zvikora zvepakati kuno fundiswa mifundo yakasiyana-siyana, Imweni mifundo ngeekuti vantu vanoite zvekuti mwiri yavo igare yakagwinya vechirumba, nekutomuka-tomuka nekutamba.

Kune chikora chepadera dera vana haachafundi zvemabhuku ega. Vakufundawo zvimweni zvakaite ngeutano, zvinoadetsera kubetserawo vamweni. Vofundawo mabasa emaoko avanokwanisa kuti vazopedza kuita chikora chavo, unokwanisa mwana kuzvishandira ndaramo yake yoite zvakanaka.

Zvikora zvepakati zvinofundise vana mabasa emaoko, kufundisa kuveza variyo iyoyo kuchikora nekuvaka vana vaafundiswa nekurima nekuchengete zvifuyo pamuzi zveshe izvozvo vanofundiswa. Nekuveza kwemene vanofundiswa.

Zvikora zvepakati zvinofundise vana mifundo yakasiyana mazuuwanaa kunyangwe mwana akaite ndani ari pachikora pona apapo unotenderwa kuenda kundofunda kusvika anyorawo zvifundo zvakezvo.

Zvikora zvepakati zvinofundisa ana mabasa akasiyana siyana ngenjira dzakasiyana. Vanofundiswe mabasa emaoko amweni akaita ekuwaka, variyo kuzvikora zveiyoyo, zvinozovadetsera mundaramo dzawo. Havachatatichi mabhuku ega.

Zvikora zvepakati zvinofundise vana fundo yakasiyana-siyana inosanganisire mabasa enyara akaita sekurima nekufuya zvifuyo zvinozovadetsera mundaramo yavo.

Zvikora zvepa dera dera zvino fundise vana mufundo yakasiyana mu Zimbabwe mwedu munomu ana aku fundiswa mishando ye nyara yekuti vazoita vapedze zvikora avacha hambi vei tsvake mishando.

Vakomana neanasikana anosisire kuende kuzvikora zvepakati. Kona iyoyo kwavanofundiswa mifundo yakasiyana. Vanofunda vari pamwepo, veifundiswa zvinozovadetsera mundaramo yavo.

Zvikora zve fundo yepakati zvino detsera vana kufunda mabasa avanoita emaoko izvo zvinozo vadetsera mu ndaraunda apo vapedza zvikora zvavo vana vano kona kuita mabasa ekuzvi detsera ndaramo yavo yohamba zvakanaka.

Zvifundo zvepakati zvaakufundise vantu kuite mishando yakasiyana siyana uye nyika yedu iri kutoti vana veshe vave nemukana wekufunda, kana vapedza kufunda iyoyo vanofundiswe kuyaka, kurima, kupfuye zvipfuyo ,kuveza nekusona nguvo dzemene dzekupfeka zvinovabetsera muhupenyu hwavo pavanopedze chikora.

Zvikora zve pakati zvino fundisa ana mufundo yaka siyana imweni mufundo yakona inoote kuti ana apedza chikora ano kwanisa kuzo zviitira mabasa enyara ari ega asingacha tsvaki mushando kumweni kunhu.

Zvikora zvemufundo wepakati zvinofundisa vantu mifundo yakasiyana. Vana varikuchikora iyoyo vanofunda zvifundo zvinechekuita nemutombo. Kutofunda mutombo variyo kuchikoro iyoyo nemashandisirwo adzo. Vanozopedza vakuziya kushanda kwemutombo.

Vana vechikora chepakati vanofunde zvakawanda wanda. Vakufunda nenjira yakasiyana muzvifundo zvavo. Vakomana nevasikana vakufunda pamwepo, vanofunda vari muzvikora mwavomwo ngenjra dzakasiyana.

Fundo yepakati yakanaka kuti ana akufunda upenyu akuFunda zvifundozvinozoadetsera muuoenyu zvinoite kuti ndaramo yawo isazoanetsa ndombi nemajaha akufunda zvinoite kuti vapedze chikoracgo vadetsereke.

Zvikora zvepakati zvinofundise ana mifundo yakasiyanaa, imweni mifundoo inoitirwee mune dzimweni mbatso veiita tsvakurudzo yavo veishandise mitombo, veifunda zvifundo zvine chekuita ngemitombo.

Kufunda pazvikora zvepakati vanofunda mufu do yakasiyana vanofundiswe kuite mabasa akasiyana amweni anofundire kuchaira motikari zvakuitwa muzvikoramwo umwomwo kuti mwana unozopedza atove nechitambi.

Zvikora zvepakati zvinofundise vana fundo yakasiyana muzvikora imwomo umo, vana vanokone kuunganidzwa vakawanda majaha nentombi veitofundiswa zvinodetsera kuti vana vazoite ndaramo yakanaka vapedza chikora chona ichocho.

Zvikora zvepadera dera zvinopa vana fundo yakasiyana vana vanopuwe fundo yekuti kunyangwe apedze chikora aagari pamuzi wakukwanisa kunozviitirawo mishando yake yenyara kuti aone kurarama eishandise nyara dzake nezvaakafunda arikuchikora.

Nyika yedu yakuwandudzwa zvikora zvepakati kuti mwana weshe aende kofunda vari yoyo mwana anofundiswa zviro zvakasiyana zvinova detsera muhupenyu kurima koikoko kufuya huku nekusona.

Zvikora zvepadera dera ntombi nemajaha vanofundiswa kuite mifundo inozovadetsera raramo yavo remangwani mufundo yemaoko yekuzvishandira vari vega kuti ndaramo yavo izoi

Zvikora zvefundo yepakati zvirikudetsera ndombi nemajaya kufunda mifundo inozovadetsera mundaramo yavo. Vanofundiswe kuveza nekusona kwemene kuitira kuti vapedze zvikora vazokwanise kuzvitangira mabasa avo avanoita vari vega.

Fundo yepakati inobetsera vana kufunda zvakasiyana-siyana. Vana vanofunda ngezvemitambo inofanana nekukaba bhora nekurumba nezvimweni zvakasiyana. Mutambo iyi inobetsera ndaramo ramangwana ravo, uye nekuti vagare vakagwinya.

Mifundo yepakati inokosheswa munyika yedu. Vana vanofunda mifundo yakasiyana siyana inosanganisire kurima nekusona. Zvinozovadetserawo ndaramo yavo.

Hurumende yenyika iyeyi iri kuwandudza zvikora zvinofundwa ngevana zvepadera-dera. Zvikora izvi zvakuvakwa ngemhando yepadera inoshamisa kuti vana vaenderera ne nezvakuitwa kune dzimweni nyika.

Zvikora zvepadera-dera zvirikuvandudzwa mavakirwe azvo kuti zvienderane nezvimweni zvikora pashi reshe. Vafundi vanofundiswe mabasa enyara ekuti vazoita vapedza kufunda.

Zvikora zvepadera-dera vana vakufunda vachishandise muchini kufunda zvifundo dzavo dzakasiyana. Michini yakubetsera kuti kufunda kavo kusanetsa. Veiningira zvanenge veiningira pamuchini ponaapapo veiita tsvakurudzo yezvavanoda.

Zvikora zvedera derayo zvinope mifundo yepadera, vana vanofundiswe mifundo yakasiyana. Vamweni vanofunde kuite madhokotera, vamweni vanofunde kuti vazoshanda mumahoteramwo umwomwo, mwavanenge veiga veiashira vaenzi nekuvabikira.

Zvifundo zvefundo yepadera dera zvinofundisa vana mifundo yekuitira kuti vazvishandire yemaoko inoita kuti mwana anyambopedza chikora cho haazogari pamuzi asina chokuita unokwanisa kutozvitsvakira mushando wake unozomupa ndaramo yake eibate mari yake.

Fundo yezvikora zvepadera dera, vana vanoenda mifundo yakawanda. Zvimweni mabasa emaoko anozoita kuti vapedza chikora vadetsereke. Imweni mabasa avanoita ekurima.

Muzvikora zvepadera dera ndombi namajaya vakufunda mifundo yakafanana. Ndombi dzakundawo kuite madhokodheya, nemajaya pamwepo. Vakufundawo kuningire mutombo, veishandise michini inoshandiswa, nekuningirewo zvingadiwa.

Zvikora zvefundo yepadera dera zvinofundise vana mishando yekuira yemaa yenyara varipo pazvikorapo zvinoiTe kuti ana apedze kufunda anokwanise kuzoita yando yawo yemanyara inodetsere ndaramo.

Zvikora zvinofanirwa kunga zveifundise vana mifundo yakasiyana inoite kuti izovadetsera vapedza chikoro imweni mifundo ngeyekuita mabasa enyara avanozoita mundaramo.

Zvikora zvepadera dera mazuwanaya zvakufundisa ana mabasa emawoko ekuti mwana kana apedza chikora chake icho unozviitira ega achikwanisa kurarama akatoite ndaramo yaka.

Zvikora zvefundo yepadera-dera vana vanofunda mifundo ine njira dzakasiyana. Imweni njira ngeyekuti vana vanofunda vari vega. Mufundisi unenga eizovatungamirira veifunda vari vega kona ukoko.

Zvikora zvepadera-dera zvinopanana fundo yakasiyana-siyana inosanganisire kufunda kuite mabasa enyara. Imweni hai mitambo, vanoitewo mitambo inozovadetsera mundaramo yavo yakaite sekurumba nekukaba bhora.

Zvikora zvepadera dera zvinofundisa ana mifundo yakasiyana inosanganisira yekuite mishando yenyara. Zvemishando yenyara zvinodetsera kuti vazopedza chikora chavo ichocho vanokwanisa kuzvishandira mabasa avo veishandisa nyara dzavo kubudikidza ngezvavakafundira kuzvikora.

Kora zvepadera dera zvinofundise mufundo yakawanda vana vanofunde kuzoite mabasa enyara variyo kuzvikorayo vapedze mufundo vanokwanise kuzvishandira.

Zvikora zvepa dera dera zvaku fundisa ana mufundo yaka siyana uye hurumende yaku nasirisa zvikora nge njira yakanaka vana vano fundiswa mishando yekuti vazoita mishando ye nyara anyambo pedze chikora cho unokwanise kuzvi shandira ega eyi shandise nyara dzake.

Zvikora zvepadera dera zvirikuvandudza fundo yevana vana vanofunda mabasa emaoko anoyita kuti vazopedza mabasa vaone chinovabatsira mundaramo yavo kuti vararame ndaramo yakanaka.

Zvikora zvepadera dera zvinofundisa ana fundo yakasiyana. Imweni mifundo yavanofunda ngeyekufundira kuzoita mabasa enyara vachinge vapedza kufunda kwavo iyoyo. Avachaneseki nekutsvaka mushando.

Zvikora zvepadera zvinofundise ana ,kuite mishando yakasiyana-siyana, vari pona apapo pachikora ndombi nemajaha vanofundiswe ,zviro zvavanozoite kumishando zvavanozozva vazoone kudetsereka ndizvona vaakanyi, vapedze chikora, avachagariri nyara, votsvake mishando yavangaita.

Zvikora zvefundo yepadera-dera, zviri kufundisa vana mamishando yekuti vaite ngenyara dzavo yatinoti mishando yenyara. Kana vana vapedza chikora, avazoneseki ngekushande mishando. Anoite yemabasa avanenge vakaifundira e....

Fundo yepadera-dera yakufundisa ana mifundo yakasiyana. Yakufundisa ana kuite mabasa emaoko. Iwo mabasa emaoko anozovadetsera mundaramo yavo vapedza kufunda chikora chavo.

Kuzvikora zvepadera dera zvinofundisa ana fundo yekuti vazokwanisa kuzvishandira ngemaoko avo vachiitire ndaramo yavo. Vanofundiswawo kugadzira mhatsodzo dzinogumire vaenzi dzinoite kuti mare ive yakawanda munyika nekubikakwo kunoitwe kuzvikora kwona iyoyo.

Zvikora zvefundo yepadera zvinodetsera vana kufunda fundo yekuzoti vazoite mabasa enyara. Vapedza chikora havachanetseki nekutsvake mushando. Vanenge vooita mabasa enyara kuzvidetsera.